Lapha umuntu bamthatha ulubofuzo. Ee. esingayibiza ngokuthi yiswab ngesikhiwa. Bamthatha emlonyeni, ukuze abekwazi ukuthi asizakale. Kwesinye isikhathi, sekungatholakaka iDNA yakhe khonalapho.

Siyalilanda ngezindawo ngezindawo ukuzolijova malingezwa kuhle siyalinika futhi amaphilisi okuvikela imikhuhlane thize abethwala mpilo bayalilanda ngezindawo ngezindawo bazolisiza

Sigqoke lapha izimpahla ezivikelayo ngakho sihamba ngezindawo ngezindawo sisiyathela imithi ukwenzela ukuthi kungabi lemikhuhlane ebangelwa nje yizinanakazana ezinenginengi esiyibiza sisithi ngama insecticide . Ayasisiza kakhulu ukuthi indawo zethu zingabi lemikhuhlane.

lapha umama ukha amanzi e damu kulobaba njalo ogezisa ibhayisikili lakhe e damu elifanayo amanzi afana lalawa kawavumi ukuthi umuntu awanathe awaphephanga emzimbeni womuntu nxa ungawanatha lawa amanzi kuzamele ukuthi baqale bewabilise ukuze sibulale umkhuhlane kiwo angaze asigulisa

ngiyalibingelela lonke i rwanda mental health inpractice e khangela kakhulu ngabantu abaphatheke kabi ngase mqondweni ngendaba zokungaphatheki kahle ngasezindlini loba ngokucabanga kakhulu ngezinkinga ezikhona emhlabeni ngakho ke bakhangela lapha ngabantu nje ngomphakathi

Umkhuhlane we covid 19 uke wahlasela ilizwe lonke umhlaba wonke nje jikelele ngakho sekuqakathekile ukuthi uma useduze komuntu ube uvale umlomo ,lamakhala lezandla ngoba ibithelelwana ngokuphefumula.

Noma yiphi inkolo ivunyelwefuthi ukuthi ize layo esibhedlela bazothola ukwelatshwa , akukhathalekile ukuthi ukholelwa kukuphi , impilakahle iqakathekile kuye wonke umuntu ngakho isibhedlela siyanika wonke umuntu impilakahle , omama laba basesibhedlela baze ukuzophiwa ukwelatshwa kwabo

Kuqakathekile ukuthi nxa ekhona ogulayo sihlale sikwazi izinamba zama ambulensi izimota ezithwala abantu abagulayo. Le ngiyinye yezimota ezithwala abantu abagulayo ngezindawo ngezindawo ungazifonela ziyabuya zizothwala lowo ongezwa kahle.

Lowu ke ngumuthi othengiswa emtholampilo yethu. Iyavikela imikhuhlaneni enjengabo eczema. Uyithola efamasi.

Longumuthi wokuthi abantwana banathe nxa kuyikuthi bayatshilwa . Ikakhulu abantwana abasesebancane ,nxa betshilwa siyabanathisa lowumuthi.

Lawa ngamaphilisi asentshenziswa ngabobaba ukuzisiza endaweni zabocansi umabemgatholi umvusankunzi wabo engasebenzi kahle. Ngakho basebenzisa lawo maphilisi ukuthi abasize izikhathi ezinengi.

Leli liphilisi elibizwa kuthwa zopiclone umsebenzi walo ngelalaba abayaye belenkathazo zokulala abazizwa bethwala nzima ekulaleni linathwa phakathi kwamalanga angaba mathathu kusiyafika kwayisikhombisa uma sudlule lawa malanga angeke ube usawanatha ukwanise ukulala lapho usehluleka ukulala

Awuwe nanzi ingane ziyathokoza ziyafunda njalo ziyabona lapha ukuthi khokhona kulentokozo nge ngokuhlabelela ngoba nangu omunye lapha uthwele ingungu ,utshaya ingungu omunye lapha uyatshaya ngezandla kuyintokozo kakhulu ebantwaneni kuyabenza babelentokozo yindlela zabo zokudlala lezi.

Lawa ngamadokotela abizwa kuthiwa ngamadokotela angelamngcele. Ayabe ebhoda ngamazwe ngamazwe besiza abantwana ngezempilakahle. Ngakho lokhu bakwenza bengabhadalisi ngitsho mbhadalo kulaba abagulayo emazweni ase Africa.

Kuqakathekile kwezempilakahle ukuthi bakujove uma ungezwa kahle. Lapha umongikazi uyamhlaba umama ukuze aphile kahle.

Ukuze ube lomzimba olingeneyo omuhle ongeke ukunike imikhuhlane kumele udle kahle. Lokhu ukudla esilakho lapha kuyanika nje indlela eziyizo izilinganiso eziyizo ezifunakalayo emzimbeni ezifana labonhlanzi, amalemoni, amazambane.